niriba n-zabira ka polinsi kana bɛ gbahibu ka bɛ wuɣi wuɣi bɛ bɔɣari ka yaai n-yaai bɛ noya gbaŋ' piɛla n-nyɛ ba shɛba mali zabiri shɛba mi ka so n-ŋuni o nyaɣi la baaji ka ye liiga ka di gabigabi so gbubi bini sabinli n-zaŋ wuɣi zuɣusaa.

Maketiti m boŋɔ ka niriba dari dara binshaɣu kam be Maketiti maa puuni shinkaafa biɛni ni kamantoosi ʒɛriʒɛri balli kam biɛni bisiketi nima ni dirinki ni binshaɣu kam ayibori binshaɣu kam di be shitɔɣu maa ni.